Paɣasara ni nachimbi n ʒi duu ka teebuli ʒɛ bi sunsuuni teebuli titali labtop nim nyɛla din tam teebuli ŋo zuɣu paɣa so ʒɛla tooni ha n za zabuura gbuni paɣa maa yɛla neen sabila ka o daliya puuni niŋ zaɣ piɛla duu maa zuɣusaa nyɛla zaɣ piɛla eerkondishin nyɛla din tabi zuɣusaa ka bolfu nim nyo siilin maa

Daani n boŋo ka paɣaba ʒi kuɣusi zuɣu kodu nyɛla din pa teebuli zuɣu naanzuu gba nyɛla din pa teebuli zuɣu paɣa so nyɛla ŋun so chinchini ka yɛ liiga piɛlli ka gbubi bia bi nyaanga jiranbiisa nim nyɛla din ʒɛya jiranbiisa maa zuɣusaa niraba nyɛla bin biɛni

niraba anahi n ʒɛya ŋɔ yino gobila chinchin ʒiɛ ka o daliya puuni nyɛ zaɣ piɛlli yino gbubila do bili o nuuni ka gobi chinchini ka di niŋ zaɣ ʒiɛ ka nuɣsi zaɣ dozim o nyaanga Dikpuni piɛlli biɛni

Namda nim n shɛbi shɛbiya ka tani bɛ namda nim ŋɔ luɣuli anchiti nim gba nyɛla din saya ka anbirala saya ka di nyɛ zaɣ dozim namda ŋɔ zuɣusaa bi dihilila nachiinsi gaya ka bi zaŋ dihili nachiinsi zaɣ dozim ni zaɣ piɛlli ni zaɣ nuɣso

Nachimbi n bɛ tuma shee salin boɣali ni n nyɛ bi tuma ŋo shee vakaɣali nyɛla din do bi yaɣali mori nyɛla din biɛni ka mori maa kuugi tihi nyɛla din saya ka tihi maa vari na maha kom nyɛla din do bi sunsuuni tihi nyɛla din ʒɛya tihi maa vari na maha kom nyɛla din do bi sunsuuni kuɣu chɛsi nyɛla din doya doo gbubi soobuli n kuriya ka piri wolatin buut

dobba ayi n-be duu puuni baaba duu n-nyɛ li faan nyɛla din tamiya yino nyɛla ŋun gbubi maaʒin ka pili zipiligu ka yino ʒi kuɣu zuɣu ka chinchini piɛlli pɔbi o ka o so jinjɛm sabinlli o zuɣusaa anfooni nyɛla din tabiya

Bihi n bɛ kulugi ni bi zaŋla boɣati tin kuligi ŋo puuni kom nyɛla din doya bia nyɛla ŋun so chinchin vakaɣala nyɛla din do bi nyaanga yino nyɛla ŋun yɛ daliya dozim ka di nyaangi niŋ zaɣ tampilim yino yɛla suyeeta nuɣso zaa

Paɣa ba mini dabba n ʒiya bi zaŋla dala n ŋmabi bi yaɣasa ni paɣa so kuriya ka yɛ nyingokoringa ka yɛ kɛntɛ daliya paɣa nyɛla ŋun pam o zuɣu ka di niŋ zaɣ sabinli ka waɣa waɣa do so nyɛla ŋun yaagi o noli ka yɛ nyingokorigu bi zuɣusaa dabba nyɛla bin ʒɛya ka gbubi dabihi bi nuuni

salo n ʒɛya ka gbubi poosta bi nuuni ninsal nim n pa posta ŋɔ zuɣu ka sabbu sabi pa posta ŋɔ zuɣu salɔ ŋɔ nyaanga jiranbiisa nim nyɛla din biɛni salo ŋɔ puuni shab wuɣi bi nuhi zuɣusaa ka foon nim bɛ bi nuuni paɣa ʒɛya n wuɣi o nuu ka pili zipili ʒiɛ

Paɣasaribili n ʒi duu duu maa takoriti nyɛla gilaas takoriti ŋo puuni lora nyɛla din bɛ tingbanni lora ŋo ni bɛ luɣu shɛli polo ŋo nyɛla palli zuɣu palli maa yaɣali lora shɛŋa lahi ʒɛya n nyɛ lora dozim paɣa maa yɛla neen sabila ka teebuli ʒɛ o tooni ka labtop tamya

Paɣaba ata n zo duu puuni duu maa dukpuni nyɛla zaɣi dozim tɛɛbuli piɛlli zala bi tooni ni gbubila grafiti nima grafit nima maa puuni anfooni nimbɛni ka sabibu sabibu bɛni wodurop bihi za bi yɛanga ka buku nima bɛ dini buku nɔŋa shɛli nyɛla zaɣi dozim ka shɛli nyɛ zaɣi ʒee.

Paɣa n ʒiya chimdi waagashe paɣa maa nyɛla ŋun so chinchini ka yɛ daliya boɣa ŋmahi piɛɣu nyɛla din ʒɛ o luɣuli zuɣu Dikpuni shɛli gbuni paɣa ŋo ni ʒiya ŋo di gbunni nyɛla zaɣ sabinli ka zuɣusaa niŋ zaɣ piɛlli silba nyɛla din tam sala kuripooti zuɣu roba gbambili nyɛla din ʒɛ paɣa ŋo yaɣali paɣa maa gbubila suwa

Paɣaba ata ni doo n ʒɛya paɣaba ata ŋɔ nyɛla ban kpabi bihi bi nyaanga paɣa yino nyɛla ŋun zaŋ chinchin ʒiɛ kpabi bia ka gbubi kpalaŋ o nuuni mori nyɛla din doya tia nyɛla din saya tingbani shɛli zuɣu bi ni tamya ŋɔ di nyɛla zaɣ tankpaɣu ka mo bihi sa dizuɣu

Teebuli n ʒɛya ka paanu tam pileeti zuɣu n tam teebuli ŋo zuɣu laɣari nyɛla din pa teebuli ŋo zuɣu koins n nyɛ laɣari ŋo buku nyɛla din pa teebuli ŋo zuɣu labili nyɛla din ʒɛya ka fulaawa bɛ di puuni doo nyɛla ŋun ʒi teebuli ŋo luɣuli ka gbubi tii o nuuni

Doo n za ya n yiɛ chinchini nɛma ka gbuni baaji zɛɛ o yɛanga koliba nim yɛla dini tabi tɛɛbuli zuɣu du kpuni ni o tooni kriti yɛla din zaya kiriti maa yɛla zaɣi zɛɛ doo ŋɔ pirila namda zɛɛ tingani shɛli zuɣu o ni tamiya maa yɛla zaɣi tampiligim ka di gabibsi zaɣi sabilla mini zaɣi piɛla.

Shikuri bihi ayi n za palli zuɣu ka lɛbi bi yɛangi n biri ka kpabi baaji nima bi luɣili zuɣu tihi yɛla din bɛni ka laati pol nim saya si zuɣusaa laati yɛla dinyɔ waya nim yɛla din garigari moto yyɛla din do palli zuɣu ka Paɣi ka bii do o naba zuɣu zi moto ŋɔ luɣili zuɣu ka Paɣi zi moto ŋɔ luɣili zuɣu doo yɛla ŋun kuriya ka gbubi foon kunkona yɛla sin do palli ŋɔ zuɣu.

shikuru bihi n ʒi shikuru duu bi shab nyɛla bin yɛ yunifom nima doo ʒɛ zuɣusaa ka so jinjɛm sabinli ka ga balati shikuru bihi ŋɔ so nyɛla ŋun nyili o nyina ka yɛ daliya nuɣso yino nyɛla ŋun yɛ daliya sabinli ka ʒi kuɣu zuɣu

Salin boɣali ni n boŋo ka nachimbi biɛni kom nyɛla din do tingbabnni nachimbihi ŋo shab nyɛla bin gbubi soobuli nima nachimbili yino yɛla daliya ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka gbubi soobuli ka so jinjɛm sabinli bi duli ha nachimbi shab nyɛla bin ʒɛya tihi nyɛla din bɛ nachimbi maa nyaanga ka mori biɛni

Paɣa n ʒɛya ka gbubi roba gbambila ka zaham bɛ di puuni gbambihi shɛŋa gba nyɛla din ʒɛya ka zahama bɛ di puuni ŋarim nyɛla din ʒɛya ka bipuɣungi tabili ka yɛ daliya ʒiɛ ka so jinjɛm ŋmaa o luɣuli zuɣu paɣa nyɛla ŋun bob bobga ka bobgi maa niŋ zaɣ dozim bi nyaanga tihi nyɛla din saya ŋarim ŋɔ yaɣali bidib bili nyɛla ŋun ʒɛya ka yɛ daliya nuɣso ka di boogi zaɣ piɛla piɛla

Loori n ʒɛ boɣali puuni ka kom doya paipu nyɛla din bɛ boɣali ŋo puuni di luɣuli ni nachimbili nyɛla ŋun yɛ daliya ʒiɛ di yaɣali ha tankpaɣu nyɛla din gbi n doya ka tihi bɛ di nyaanga tihi maa vari nyɛla zaɣ vakaɣala anbirala tiya n ʒɛya ka kuɣu ʒɛ di loŋni jɛrikan nim nyɛla din ʒɛya jɛrikan dozima

Paɣa n ʒiya o ʒiya dikpuni gbuni ka teebuli ʒɛ o tooni ka tahapoŋ tamya ka suu pa teebuli ŋo zuɣu duɣu nyɛla din tam kurifooti ŋo zuɣu kurifooti ŋo puuni sala n bɛ dinni teebuli ŋo loŋni kuriga nyɛla din ʒɛya paɣa maa yɛla chinchin niɛma paɣa maa gbubila chɛrigi o nuuni

Paɣaba ayi n ʒɛya ka so chinchina yino yɛla daliya ka di nyɛ zaɣ sabinli ka bob bob sabinli ka yino so chinchini buluu ka di gilisi zaɣ ʒiɛ ni zaɣ piɛlli bindira nyɛla din bɛ bi ni bɛ luɣu shɛli polo ŋo binwola n nyɛ bindira ŋo kodu biɛni painapuli biɛni kamantoosi biɛni kpalaŋ nyɛla din pa teebuli zuɣu baaskɛt nyɛla din ʒɛ bi naba tiŋli